Duu puuni n boŋo duu ŋo puuni paɣa yino konko n bɛ duu ŋo puuni ka teebuli nim ʒɛ duu ŋo puuni ka fulaawa nim ʒɛ teebuli ŋo zuɣu duu ŋo peentila peenta piɛlli ka gala bɛ teebuli ŋo zuɣu

Diɛma diɛmbu shee n boŋo paɣa ni dabba n bɛ diɛma ŋo diɛmbu shee dabba ŋo shab nyɛla ban yɛ liiga vakaɣali ka zaŋ dala n ŋmabi bi tooni paɣa ŋo nyɛla ŋun zaŋ nyingokoriti n niŋ o nyingoli ni ka gobi chinchin

Saliŋ bɔɣili ni m bɔŋɔ niriba nyɛla ban be nimaani shɛŋa ninvuɣ shɛb nyɛla ban gbangbaya ka shɛb mi yiɣisi zaya ka shɛb gbubi soobulinima ka ko biɛɣu do bɛ sani

Niraba n boŋo niraba ŋo nyɛla ban ʒi niɛma ka kpabi bihi ka nyɛla ban doli soli chɛna ka bi nyɛ bi niraba anahi ka mori bɛ bi nyaangi ha

Palli zuɣu n bɔŋɔ palli ŋɔ zuɣu loori nim n chɛna loori nim ŋɔ chɛnimi ka nyɛ loori piɛla ka loori shɛŋa mii nyɛ loori saɣama n bɛ goota ŋɔ gbuni ka zoya bɛ di nyaangi ha

Salima gbibu shee n boŋo niraba ŋo nyɛla ban bɛ salima ŋo gbibu shee ka shab gbaya ka shab mii ʒɛya mashin nyɛla din bɛ salima ŋo gbibu shee ka so yɛ liiga piɛlli ka so mii yɛ singirɛti sabinli

Sarati niŋbu shee n boŋo moto mini chɛchɛ nyɛla din niŋ sarati nimaani ka doo zaŋ kamɛra n ŋmahariba paɣa ŋo nyɛla ŋun gbubi bia ka ʒi tiŋa ka niraba ayi ʒɛ zuɣusaa ka nyɛ shikuru bihi n zaŋ foon ŋmaari zuɣusaa ka ninvuɣu so mii yi palii zuɣu kana ka yɛ liiga dozim n ti lihiriba

Stoo ni n boŋo paɣaba ayi ŋo nyɛla ban bɛ di puuni paɣa yino ŋo yɛla liiga sabinli ka pili zipili sabinli ka paɣa yino nyɛ ŋun yɛ liiga nuɣso ka pili zipili sabinli bindira nyɛla din bɛ stoo ŋo puuni bindira kamani leemu kodu paya

Sitoo ni n boŋo nira ŋo nyɛla ŋun bɛ sitoo ŋo puuni o nyɛla ŋun gbubi baaji baaji ŋo nyɛla baaji ʒiɛ ka nyɛ ŋun gbubi liiga dozim ka pili zipili piɛlli ka di booi zaɣ sabinli kolba nim nyɛla din bɛ di puuni